Umusani mutwela wakwarire khakhofila khamali akhalimo ni bibesemu, wikhale mulyaato lya blue ilili khumetsi khundulo, kamaato akandi kabili kali tsindulo, tsindulo aliyo ni bunyaasi.

Umufubukha wasudile isawu kumurwe ali hujenda khulugudo lwa marram hundulo khumukono gwe gumunyelezi kulikho chisaala shiboofu kumukono gwe gwa left iliwo bunyasi.

Inzukhi iya black ilimo ni yellow yagwile khuchimuli sha yellow yagunyilemo gumunwa muchimuli inyuma weshimuli sho iliyo shimuli shindi sha yellow mumbuga ye gumusi.

Umukhasi wakwarire I blouse imali wa'ambile khachupa kha sabuuni ali khumina ne kumukhono kumunyeletsi , kimikhono kyewe khulikho tsi mpeta.

Kamato kabili kali khundulo khwe nyanza, akali murangi iye blue ni green ni yellow , imaso munyanza mulimo kamato kandi, khundulo iliwo bunyasi nwa green.

Umukhasi wakwarire bitsentse khubikele, wakwarire ni nyombe umwomu musibuno, wakwarire ne khaleka khamali akhalimo biwanga, wimikhile khu form ali khu shina mumbuka iye kumuusi.

Umukhasi wakwarire bi ovuro bye grey ni shi khofila she grey ni bi gloves bye cream, a'ambile shi box shesi baboyelamo tsinzukhi ali khu kangulula mukari , wa'ambile mungono buchupa bubili.

Inzukhi ye langi iya yellow ni mali ni zimbaririlo tsayo tsibiramo light tsiligakho tsi salosalo

Umusana umukhulu ne umwana umufiti basutile bikalaya bye khukhwisubila khumetsi bimikhile munyanza khundulo, bakwarire bi ovulo bimali mumbuka iye kumuusi.

Lugudo lwo marram khudulo khulikho bunyaso bwo green kumukhono gumulayi iliyo tsi polo tse gamasanyalaze khudulo khwabakho ni khasaala kha green

Imbuga ye shehangolobe hanze hali khwilabula abatu bimile kundulo hesi kamezi mulimo abali khulobesa zinyeni, mulimo babikhale bali babili

Mumbuga yegumusi mu ka town umuseza ali kuvuga igaali wakwarile isaati imwanga ni imbale iy brown ni tsingato tsimali wasudile umukhasi ikhale inyuma wasudile bag iya green.

Gumulilo gwadubukhile guli khosha mwisiru gwoshele inyuma yositsana imaso iliyo bunyasi bubwomu nabo bubuli khusha mumbuga yegumusi

Khasaawe khafwiti umulimo bunyaasi ni lidoyi busa , khundulo khwayitololelakho busaala bwo green, khu mukhono kumunyeletsi khulikho lugudo lilikho abandu bakendelakho ne kimatokho.

Umusani mutwela wagwarile tsingubo tsimali wikhale khushibuutu wagwarile shikhofila shimali imaaso inyuma wewe iliyo shi paipo imaaso wewe kumukhono gumulayi iliyo bafubukha bimilkile khuzukha bibutu.

Tsimotokha tse taxi tsa pakingile mu taxi park inyuma iliyo tsinzu tse golofa, khulugudo khulikho abandu bali khujenda tsimotoha tsapakingile khundulo.

Tsimbusi umuli tsimwanga ni tsimali ni tsimbesemu tisli khudima tsetsa lweno khulugudo lwo marram inyuma iligayo bunyasi bwo green ni busaala

Kimichungwa kili munsaawo ichindi bachi khalakilekho mumbuka iye kumuusi ichindi chili mubusawo inyuma bwesi bakhabikhulekho taawe khe mumaaso nikho kha bikhulekho.

Umukasi wakwarile tsiteteyi shimali, wamemele umwana wakwarire zingubo tsimwanga, wamuboyele tsilesu tsilimo bimuli, inyuma eliyo bisaala bya coconut ni muwogo

Mumbuga yegumusi iliwo abandu babili muli bakhasi babili ni umwana mudwela bakhasi mudwela ekhale gundi imile bali khusekha bai khutunda tsinyanya cabbage ni bitungulu.

Umusetsa wemikhile khulyato, khunyanza wa'ambile shilobo ali khuloba tsi'ngeni, khumukhono ku munyeletsi iliyo khabata khali khu subila khu metsi.

Kimibolo kirano kyesi khabawakala ichindi chilikho chimikhono che plastica chimimali, ichindi chilikho chimikhono che bibawo, iliwo ne file iwakala bachalisile asi.

Umusilikhale wagwarile ingofila ya green ni uniform ya green wasudile imundu mushifuba shewe wasilile kumukhono munyelezi inyuma wewe iliyo imotokha yebasilikhale bikhaleko gundi imikhile hundulo kwe imotoka

Umusetsa wagwarile isaati imwanga ni mbale ya kachi wasitamile hasi wahambile gamagi mukhabela ali kugaraga mumeezi gali mwibaale gagabila alikhudekha khundulo wakhambilekho shisaala.

Basetsa babili bimikhile khulyato lili khumetsi bahambile mutwela ahambile shisaala gundi a hambile khaneti khaloba tsinyeni lyato lili khunyanza khundulu iligayo bunyasi bwo green.

Kamatoore kama khalange ne kamaru ka cabbage ne tsinyanya tsingalake babirere khukhasowani khalimo bikhubo biwanga ne bimali khumukhono ku munyelezi khulikho khasowani khalikho, khabano ne ifoko

Basaani ba boda bali khu tsipikipiki ba pakingile khundulo khwe lugudo lwo korasi khundulo khwawe khulikho be bu mobile money bubwikule, uwe pikipiki inyuma khundulo khwewe khulikho insawo.

Ichisi ye ziziga zindeyi iya brown yimikhile yalolele ino ili mubunyasi bubwomu kumukhono gumunyelezi kulikho shisaala sha coconut.

Kamato kamangi busa kali khundulo khwe nyanza, litwela lili munyanza mubwene lye color imwanga, khunyanza khuli kakho bunyasi bwo green khundulo khwe nyanza khuli kho basani bataru.

Umusetsa umusilikhale wagwarile e'mask ni shi sweater shimali wahambile temperature gun ali khupima umukhasi umukhasi agwarile shikhofila shibesemu ni shi jacket sha brown ni khasawu mungono.

Khakari kha blue bakha pakingile khundulo khwe lugudo lwo korasi khundulo khu bunyasi inyuma wakho iliyo bisala bye coconut bileyi.

Mushirimba lugudo khundulo khuliko zimootoka zi parkingilekho tsimbesemu ni tsimwanga khundulo khuliko tsinzu ze golofa hagarigari iliwo kasaala ka green ni bitala bya soola.

Umufubukha ali mwisiru muli bunyasi bu bwomu wahakile ilaangi imwanga mumoni wahambile shisaala webimbile shitawo mumilo mumbuga yegumusi

Inguge ingana yihambile khushisaala yasitamilekho khundulo khuligakho bisaala ibindi ni tsisaga tse bisaala mumbuga iye gumuusi.

Shitore shatakho litoore shayinamilila khuntsu iye gamabaati gagataraga khundulo khumukhono munyelezi khulikho shitore shindi ni khumukhono gumulayi kulikho shitore.

Mumbuka iye kumuusi, ingaafu iye mumeetsi, hippopotamus ili mumetsi mushiyanza, imbaata iye mumetsi, inawoyu yakimikhele khumukongo yasutile tsi mpaririro mwibanga.

Mumbuka ye kumusi, khundulo khwe lugudo, tsipikipiki tsa pakingile khundulo yabawo babandu babikhalekho bandi, ba boda ni bakhasi bikhale khusi cement shesi bombekhela shidala

Tsingafu tsimpoko, tsisetsa tsitaru tsimikhile indwela'yasilile ino, tsibili tsasilila kha'tsitsa tsemikhile khubunyasi bu'bwomu khundulo inyumayelo iliyo kamawa

Basani batary bali musisawe , mutwela akwarire imbale imwanga ne socks ne tsingato , uno akwarire imbale imali ne socks tse orange bali ukhwinyaya kumupila kumuwanga.

Igorofa indeyi ilikho ilangi iya pink ni cream khudulo kwayo khumukono gumulayi khilkho lugudo lo marram lulikho abandu ni tsi mootokha tsili khuvuga imaaso iliyo buyu bundi bukaade.

Umusetsa wasudile khagali khesi basudilamo umwana nga kha blue hamaso iliwo bundi bwesi batunda khundulo khumukono gumunyelezi iliyo boutique yesi batundilawo tsingubo

Bunyonyi bubili bwelangi iya blue ni black bwimikhile kukhasaala kha green khifumbile inyuma iliyo bunyasi bubwomu.

Basani babili bikhale khuburebe , mutwela akwarire ikoti iye nashikoshe ni tshirt iye blue ne imbale imali ne tsi butusi , ukundi umuli inyuma akwarire imbale iye nashikoshe ni coat imali bikhale balolele ino.

Kumukhono kwo umundu kuli mu glove kwa'ambile kha chupa khe lufunikho lubesemu , khachupa khesi baramo kamafuki kesi barusile khu mundu nga batsa khwishenga covid 19.

Mumbuga ye gumusi tsingofila tse basilamu tsilimo bimali ni biwanga ni tsingofila tse ba Nigeria tsimbesemu ni bumali tsilimo tsindi tsimali ni tsimwanga ni khakyeka khesi basilamu basalilakho.

Khulubalama lwe khumetsi khulikho abandu abandi balimo bakonele mubu mubumanvuli abandi bali mumetsi bali khusuba, inyuma wene iliyo kamabaale ke lusozi, ke lukingi.

Kametsi ke tap ka kangulukhile, umusani alikhusingilawo kimikhono kyewe mukalaaya iye shishuma , inyuma wayo aliyo ishindu shya yellow.

Khanyunyi khawanga khakhu metsi khali khupululukha khama khumukono kumulayi khela khumukono kumunyelezi inyuma wakho iliyo bunyasi ni bisaala bya green

Mumbuka iye kumuusi khushalo shitwela, tsingaafu tse tsintsika tsindeeyi itsi sina nenga tsingali tsili mu mu color imbesemu tsili khukenda khulugudo lwo marrum khundulo iliyo bisaala.

Mumbuga ye gumusi shisinza she mushalo khagudo khabira hagari ka marram khundulo khuligako busaala mumaso iligawo buyu budini.

Basetsa munana bali khulyaato bahambile bitiyo bwe khulyato bali khupiringikhila mumetsi ka piringikha galwanalwana bagwarile bi helmet ni bi courti bye orangi.

Inzukhi ili khupururukha itse isi bimuli, ibiili khumukhono kumulayi, bimuuli bye purple mumbuka iye kumuusi, inyuma ilikayo busaala bwo green.

Inzukhi iye colour iya yellow ni black ili khubambulukha, khupambulukhila mubimuli bya pink mumbuga yegumusi.

Tsinzukhi tsili khupamburukha khe tsitsa isi shibaawo shili, shibaawo shilimo kumwanya, itsindi tsirura itsindi tsingila mumbuka iye kumuusi

Mumbuga yegumusi tsikhulukhulu tsirano batsigalila mubiwaya khundulo ni khungagi khulikho bunyasi tsindi tsili khwaya tsindi tsimikhile tsasilile ino inyuma iliyo tundubaale ya blue.

Umwana numusetsa bimikile khudulo mumetsi kenyatsa bahambile bi khalaya bwe khusubilakho khu metsi katima bagwarile tso overall tsimali

Umusawu wahambile kasaala akarele mukhacupa khe glass yesi baramo gumusayi ni bindu bye tsi sample akwarile shi jacketi sha blue ali mu lab.

Shisaawe she kumupila mumbuka iye kumuusi anze ilikawo tsi motokha tse pakingilewo , inyuma iliyo tsinzu tsilikho kamatikhula kamabesemu

Umundu ali munzu ali khusya buulo mumbuka iye kumuusi, ali khushela khulwelo, ubundi bwashelekhele khale ubundayi.

Tsi nzukhi tsi nyingi muli tsi color tse brown ni tsi maali tsimikhile khushindu shilinga shiyu shatso tsili khununamo bubushi.

Bitsikhi babipanga khundulo khwe nzu, inyuma wabyo waliyo lusyubo lwesi banikhakilakho tsingubo , tsisuka, nibukubo bwe babana batini khundulo khulikakho bisala bye'green

Ikanisa iye gorofa indwela khungaki ilikho ne kiminaala khundulo ne line iye kumusalaba imaaso wayo ilikayo busaala, ineno imaaso iliyo bunyaasi ne kamatoore.